Meesha maxaa yeelan labo abood oo ah kaba dumar oo midabkooda uu yahay berbera meesha ay saaran yihiinna wacdaan

Waa waddo wayna balse ayaa ka muuqato waxaa maraaya dad dy ayaa

Waa carwo waxaa ii muuqda saddex saakooyin oo meel saaran oo caddaan iyo midooday isku jiraan

Halkaan waxa kasoo socdo sedex bajaaj oo guduud ah

Waa wado waxaa maraayo niman iyo cagaf cagaf midabkeedu yahay jaalle

Beeshan waa qol caddaan ah waxaan yaalo fadhi fadhilkiisa waa buluug waxay horyaalo miis cadaan ah

Halkaan waa kawaan malaay waxaa ka buuxo dad badan oo hilib gadanaayo

Meeshan waxaa iiga muuqata agaf cagafoo beerfalayso oo midabkeedu yahay madow ciid ay gureysaa

Halkaan waxaa ka muuqdo iskafaalo ay saaran yihiin dhalooyin mid waxaa ku jiro dareero madaw mid waxaa ku jiro dareero cadaan ah

Waa wiilal wataan khamiista cadaan oo mukarafan gacanta ku hayo madow ah koofiya cadan qabaan

Meeshaan waxaa ka muuqda garaafooyin ka fara badan oo is dul saaran mid waa gidiid mid waa bulu mid waa cagaar midna waa gaduud

Waa school oo arday fadhiyaan casharo ku qaadanayaan gabdho iyo wiilal kuraasta wada caddaan darbiga oo cadaan

Waa caadad waxaa ku jirto biyo liin ah midabkoodu yahay jaalo waxaa kor ku suran liin gabar ayaa gacanta ku hayso

Waxa ay muuqda wiil wata khamiis caddaan oo ku fararo miis waxaa saaran alaab cadaan ah waana caafimaad

Waa masaajid dad ayaa ku tukanaya saf ayay ku jiraan waana niman qaamisay wataan

Waxaa ii muuqata bac oo ay ku jirto waxaana ku soo yar galleyr oo baalashiisa kala baxsan

Waa qol maxaa yeelay kuraas madowga ah waxaa ka danbeeyo meel uu ka ifaayeen meel dahabi ah oo aad u qurux badan